Abana bari mukibuga giteko utwatsi dusa nibara ribisi bariko barinonora imitsi babifashishijemwo numumenyereza ivyo bigatuma banonoka bakagira namagara meza

Akazu ka sugumwe kagabuwemwo aho abakenyezi canke abigeme bajamwo naho abasore n'abagabo baja ngo bagire umwanda muto canke mu kuru iyo ako kazu katagiriwemwo isuku biratera ingwara ku bantu.

Abana bari mu kibuga bariko barinonora imitsi, ivyo bigatuma batagira ibiro vyinshi bakanonoka, bakagira n' amagara meza ikarashishi ni nziza cane bisabwa kuyigira rimwe canke kabiri mu ndwi.

Isuzumiro ry'ivyirwa ry'ubumenyi ryubakishijwe amatafari y'ikizungu, n'amakaro kw'irobine, akikujwe n'uducupa turimwo ivyo bapima n'udutebe abahinga mu gusuzuma bicarako.

Ishure ry'igorofa rigeretsweko kabiri ryubakishijwe amatafari rigasakazwa n'amabati, n'ikibuga kinini c'ishure kirimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi n'uruvuma abana bakinirako.

Ishure risizeko ibara ryera rishaje, n'intebe iriko indobo irimwo amazi imbere yuko abanyeshure canke abigisha bahurira mw'ishure babanza gukaraba bakica imigera yo mu ntoki.

Isomero iri mu intebe zishaje zimwe muri zo haribe zavunitse abanyeshure bicarako kukirabakubikire umwigisha ari kukibaho umwigisha na we akandika ku kibaho akandikisha akoresheje ingwa.

Isomero ririmwo intebe zikomeye cane, zigizwe n'ibiti hamwe n'icuma, abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, n'ikibaho cirabura umwigisha yandikako, akandikishako ingwa.

Isomero ryubakishijwe amatafari hariko amadirisha hamwe n'intebe zigizwe n'ibiti vyo umukaratusi hamwe n'indobobatamwo ubucafu mu ntumbero yo kudata ubucafu aho babonye hose.

Ishure ry'igorofa hariko ingazi zituma uduga hejuru n'ivyuma bizitiye izo ngazi iburyo n'ibubamfu kugira uwuzidugako ntahenuke ngo arwe hasi mu gihe ariko arurira ngo aduge hejuru.

Abanyeshure bicaye ku ntebe benshi muri bo bambaye impuzu zisa, bari mw'isomero ryubakishijwe amatafari n'amadirisha ari kuriyo nyubako y'ishure bariko bumviriza umwarimu ivyo abigisha.

utwatsi duteye imbere y'urugo n'uruhome rufise umushinge w'amabuye urwo ruhome rukaba rwanditseko indome n'ibiharuro bikaba vyandikishijwe amabara atandukanye.

Utumeza tubiri dusa n'ibara ry'ubururu n'intebe, imeza imwe imwe ikaba ifise intebe zitanu hamwe n'ibitabu vyinshi bipanze ku kabati n'isaha hejuru yako kabati.

Aho bata ubucafu kw'ishure ni intebe yaguye hasi hakikujwe nurugo rw'amatafari manini manini n'ibiti hakurya yaho hari ninyubakwa ziryo shure.

Ishure ryigorofa rigeretsweko kabiri ryubakishijwe amatafari rikasakazwa amabati nikibuga kinini cishure gifise aho binonora imitsi bakahakinira umupira wamaboko

Ishure ry'igotrofa rugeretsweko rimwe ryubakishijwe amatafari rigasakazwa n'amabati, risize ibara ryera agahande gato n'ikibuga kinini giteyeko ivyatsi.

Ishure ry'igorofa rigeretsweko rimwe ryubakishijwe amatafari rigasakazwa n'amabati, risize ibara ryera, agahande gato n'ikibuga kinini giteyeko ibiti n'ibendera hagati.

Isomero ryiza risize ibara ryera, n'amadirisha atuma abanyeshure n'umwigisha baronka akayaga, n'umwigisha ar'imbere ariko arasigurira abanyeshure ivyigwa, n'intebe n'imeza.

Ikibuga c'ishure giteyeko utwatsi dusa n'ibara ribisi n'igiti kinini c'umwembe n'inzitizi y'urugo yubakishijwe amatafari, n'ibombo bavomako canke bakanwerako amazi.

Ikirere gikikujwe n'ibicu gisa n'ubururu n'ishure ry'igorofa rigeretsweko rimwe ryubakishijwe amatafari n'ikibuga c'ishure giteweko utwatsi agahande gato n'abanyeshure bari muri ico kibuga.

Umuryango w'ishuri abanyeshuri n'umwarimu bahuririramwo kugirango umwarimu ahe ubumenyi abanyeshuri, Umwigisha agahembwa amafaranga umunyeshuri nawe agahembwa amanota.

Amabati y'amategura asakaye inzu y'amatafali n'ibiti bishigikiye ayo mategura n'icuma kiva ku mapine y'imodoka kimanitse ku giti n'utwatsi imbere yaho.

Isomero ririmwo intebe zikomeye zigizwe n’ibiti hamwe n’icuma, n’abanyeshure bazicayeko bariko bakurukira abanyeshure bandi bari imbere bariko barasigura.

Mugikoni abanyamwuga bugukinjiga bambaye, impuzu nyamwuga nagafukaminwa, hamwe n'inkofero, bakoraniyemwo ngo bateke ivyokurya, bifise akanovera ivyo bigatuma uwubiriye abifungurana akayabagu.

Ishure ririmo intebe z'ibiti zicaweko n'abanyamwuga ,bashona ikamambiri n'ibirato, bambaye impuzu z'umwuga zisa n'ubururu, hamwe n'agafuka umunwa.

Imodoka bariko barondera ico yapfuye ngo bayikore, n'amapine bashize kumeza, n'abahinga bariko barayikora bose bambaye impuzu zikaba zifise ibara ry'ubururu.

Ikibanza abanyeshure basomeramwo ibitabo n‘ umunyeshure yicaye ku ntebe, n‘imeza iriko inyabwonko, n‘ abarezi babiri bariko baramwigisha ,ibitabo bipanze neza ku kabati.

Ikibanza babaziramwo ibiti, bakabibazamwo intebe, imeza, ububati n'ibindi n'ibindi n'ababaji bariko babaza intebe bambaye udufukamunwa n'impuzu zifise ibara ry'ubururu.